Hamegã aɖewo le fafɛ ƒe le teƒe ɖe, wonɔ anyi ya wodo woƒe awu dodo nye yevu ɖewo ƒe awu dodo eye ame ɖewo tse wodo miaƒe ameyibɔ me wu, geɖewo nye nyɔnu kple ŋutsuwe, wonɔ anyi ɖe zikpui dama me.

Fi tsɛ nye aƒuto eye yaxɔlawo kple dzidzɔkpɔlawoe wova teƒea wotɔ ɖe anyi, yevuwoe wonye, ɖewo ɖe dzimekpo da ɖe anyi etsi le ƒeƒe dada tso le tsi lee.

Teƒe sia nye Ghana sewɔƒe ye se e se dɔwɔlawo le teƒea. Wokɔ Ghana flaga wokɔ do dzesi teƒe eye teƒea nya kpɔ ŋutɔ. Kaɖiwo tsɛ woli, amewo li teƒea fũu.

Esi nye nudzraƒe nye sika nudzadzrawoe, dzonu, kɔmegawoe, alɔnuga, bagiwo vovovo wokɔ da ɖe anyi eye nudzralawoe le woƒe nudzadzrawo megbe le asi ɖim.